Li rujjoh la denj de deglu aye xibarr ak aye yenen wah rujjoh bi munge am teyeh kai si kawam am anten si kaw munge am buttong ngee taleh kai ak wanyeh kai ak yoku

Ki adama barrow la njeeti rewi gambia munge sul lu werr si kanamam bi sul mbakhana si bopam bi sul mbubo bu am bulah ak neteh takhaw di wakh mu amm militer bu takhaw si ganawam bi

Li garap la buñ tek, garap bi mugeh tuddu perastamol. Garap bi dai fajj ay metit ci yaram mi domi Adama.

Li aye bagass si masong la, making yi ak carpenter ta yi mum lanj de jaffa ndikuh nyunge am daheh kai nateh kai wessex kai dageh kai ak yenen bagass yunj fa tek

Fi nbeeg la si birr neeg bi mogi am ay bang yu maag si kaw bang yu maagi mogi am ay ngegenay bang yun teck si kaw bang yi fo bangi neka mogi am carpet bang yagi tegu si kaw carpet meer yi mogi am ay keyt yun fa taff.

Li yoon la. Si kaw yoon bi, mungi am aye auto yui daw, mu am aye nit yui doh si pegi yon bi. Mungi am tabah.

Nyi ay police len nyugu taxaw rangalante kuneka mogi tiyeh fetel si loxom nyugi sol ay yereh police sol kawas yu weex sen tankai sol daal yu nuul.

Fi lapotetan la palasi face kai si biram munge am merr bu tog si kaw bang si kaw merr b munge am lal ak ngege nai

Li garab la bu am ay tontorr nityi deng ko deh muna def sen keur wala sen bunti keur pul refatal sen palac mbala seni keur.

Ni ay mbokkleen yu took dëkk benn kërr mungi am ñaari paa naari jéeg benn xal bu góoru waxambaane ak nyate xalayu ndaw ñenee ni ñi ngi took benn jégg bi mi ngi taxaw ñi ngi am sen néeg sem bunt nég bi mi ngi ubeeku.

Li gaage la si birr gaage bi mogi am ay bato ak ay gaal si peki gaage bi moi si bori gaage bi mogi am niit wahabaneh xaleh bu goor bu ennu saku bu xonxu si fenen si mogi am naari niit kenen ki mogi ennu siwoo.

Li jigeen la mogi laaytu tibale si kaw mbopam bi dagalen si degi bi wacheh mess bi.

Li gigeen la mugeh lèttu tibbaleh ci kaw bópambi, mugii yóku timbale yi mu wacee lèèn ci koteh yi.

Li poti diw la, poti diw wi karaw buj tek ci kaw tabull ñu dapuko.

Li jaaru la ay jaaru wiss yu maag ay jaaru jigeen nyun ko defareh ay perr jaaru noppa jigeen.

Li garab la garab bu neka si birr cartoon nyu tecko si kaw tabul garab la bi nitt yi de jefendeko di faag ay jangoro si sen birr yaram.

Li peechi la, Pèchi bu nitt teey ak baramam, nitki mugi teey tanki Pechi bi. Pichi bi mugi amm ayy ndonhu nyu weekh ak nyu niol, mugi amm beut nyu xonxo ak gamegn bu xala gudu.

Li garab la garab bi nityi di naan suun febar reh moi faag metit garab bi mugi tuda paratamol nyun ko benda si cartoon bi garab bi neka nyun ko teek si kaw tabul.

Li aye nit leen jigeen bu takhaw were si kaw tabul ak khaleh bu jigeen buye janga sul yereh jangeh kai mungi def kala bu wekh jigeen bi mungi sul yereh bu bulah ak musor bu bulah ak yereh serih jakhass

Li ay diw la, ay diwi yaram , ay guteh diwi yaram. Diw bi mugeh tuddu waslin, ñi koy diwó ci yaram.

Li zimba la zimba yee fecheh sabarr Zimba bi munge daf paintur si kanamam bi munge sul geen ak waraleh petaaw si bopam bi

Li ay paketti biskit lèèn , ñung lèèn ranseleh teklanteh lèèn ñi Koy jaay si marseh mballa ci bitik.